Udokotela uphethe imbodlela yegazi. Imbodlela le kumele ixhunywe emuntwini, odinga igazi emzimbeni ukuze aphole. Athole amandla.

Abantwana abasakhulayo bami ngomzila bayancediswa ngabongikazi abahlezi phansi , abongikazi bona bayabhalabhala imininingwane ngabantwana , abantwana bayalatshwa imikhuhlane etshiyeneyo lokuncediswa kukhona konke

Lo ngumhlangano omkhul kulabomama labobaba izifundiswa ezihlangeneyo bekhuluma ngokuvikelwa kwemikhuhlane etshiyetshiyeneyo langokufundiswa kwabantu ukuze bazivikele emikhuhlaneni enjalo ememethekayo.

Esibhedlela kuhelele omongikazi bancedisa izigulane , omunye oyinkazana bamhlaba ijekiseni esandleni ukuze aphole .

Umntwana uphethwe ngunina. Umongikazi umhlaba ijekiseni engalweni ukuze avikeleke emikhuhlaneni engafuna ukumlimaza.

Umongikazi wesifazana unathisa isigulane sesilisa umuthi wokuba aphole kulumkhuhlane omhlaseleyo. Kusesibhedlela loba ekilinika. Umongikazi ugqokile izigqoko zokuzivikela emkhuhlaneni.

Usisi ogqoke okuyisibhakabhaka uhlola ubhudi umfutho wegazi ukuba uphezulu loba uphansi. Lokhu kwenzelwa ukuba aphiwe amaphilisi angamsiza.

Umntwana bayamthontisela umuthi othile emlonyeni, ubanjiwe ngunina. Kwandile kakhulu lokho ezabelweni ezinengi ukuba umongikazi, babhode befinyelela kulabobantu abakhatshana labaseduzane.

Amadoda amabili akhanya emfanekisweni omunye ukhanya eyisigulane omunye ukhanya engudokotela kumbe umongikazi, bafuna ukumhlola bayamlalisa embhedeni ukuze babone okubuhlungu kwiyini emzimbeni.

Kusesibhedlela lapha, loba ekilinika. Umongikazi ogqoke okokuzivikela wafaka lezigciko emakhaleni uhlaba umuntu wesilisa ijekiseni.

omongikazi kumbe odokotela abahlanu bagqoke okufananayo okumhlophe okokuzivikela emikhuhlaneni omunye wabo uthwele isigxingi esingabe silomoya wokuphefumula phakathi kumbe singela

Lapha kubonakala umuntu ogeza izandla ngamanzi aphuma empompini. Amanzi lawa ayande ukuba ehlanzekile ukuze kuvikeleke imikhuhlane. Kulotshiwe njalo ngamanzi langokuhlanzeka layo yonke imikhuhlane engayehlela abantwana ezikolweni.

Umongikazi wesifazana uhlola owesilisa umfutho wegazi ukuba uphezulu loba uphansi kusesibhedlela loba eclinika lapha

Owesilisa ohlezi phansi bayamhlaba ngumongikazi ijekiseni engalweni. Uyagula ubanjwe luqhuqho, kumbe ikhanda kumbe isisu kumbe uyahlatshwa ngaphakathi.

Omongikazi abayisithupha bagqoke izigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni. Ngumkhankaso wokufundiswa kwemikhuhlane ethize. Bangaphansi kwetende, kungabe kusemaphandleni loba edolobheni.

abantwana bathwelwe ngabonina bathontiselwa imithi ngabo mongikazi emlonyeni lokhu kuyenzelwa ukuba bavikelwe emikhuhlaneni engabagulisa kumbe bafe ngayo kuvamile lokho ezibhedlela ezinkulu emaphandleniemakilinika lakho yonke indawo

Lowu ngumuntu wesifazane okhanya ehlolwa ngumongikazi wesilisa, kukhanya kulento abayifaka emakhaleni kamama ukuba bahlole okuphakathi engabe elofuba kumbe okunye okuyimikhuhlane okuvelayo okusukela emakhaleni kumbe kusiya emlonyeni.

Lapha kusesibhedlela esikhulu. Kulabantu ababili, omunye umile ubonakala efuna ukuqhuba inqola. Omunye uhlezi. Bagqokile okokuzivikela. Bengabe bezivikela kumkhuhlane wofuba ongani umemetheka ngamandla.

Lolu luhlelo lwabantwana, olukhangela ukuvikela abantwana ekuhlukuluzweni ngekhaya, ukuvikelwa kwabantwana ekudlwengulweni, ukuvikelwa kwabantwana emikhuhlaneni njalo lokubathengela izinto zesikolo ezinjengezingwalo.

Amadokotela labomongikazi abasakhulayo bami ngemizila bagqoke okumhlophe bakhankasela ukuba wonke umuntu athole ithuba lokuba ahlolwe alatshwe kakuhle ezibhedlela lasemakilinika.

Omama bahlezi labantwana babo, abongikazi bayabhoda bebahlola, bebanathisa okumele bakunathiswe. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bangabambi imikhuhlane.

Lolu luhlangothi olukhangela ukuthuthuka kwezabelo ezinenginengi. Bekhangela ukufundiswa kwabantwana,

Umfana osakhulayo uphakamisa igabha uqeda ugcwalisa amanzi esuka empompini. Amanzi ayimpilo bayenelisa ukupheka lokunathisa izifuyo lokuthelela ezivandeni.

Abantwana abane lowesifazana oyedwa basesikotshweni, owesifazana uyakotshoza am.anzi abantwana bahelise izigubhu. Amanzi ayimpilo.

Amadokotela labomongikazi bakhankasela uhlelo lokusokwa endaweni yasedolobheni bagqokile okufananayo okumhlophe ukusokwa ukwehlisa izinga lomkhuhlane wegcikwane lengculaza.

Abantu abadala abesilisa labesifazana babambisana amasaka awokudla. Kwandile ezabelweni zemakhaya ukuba abantu baphiwe ukudla ngesikhathi sendlala.

Ujaha osakhulayo umi esikotshweni. Kukhona amanzi aphumayo empompini, uwavulele ugqoke okuluhlaza phezulu. Isikotsho lesi singabe sisesigabeni kumbe kusesikolo.

Ukhona umntwana ohleli lonina. Ukhona ubaba okhanya efuna ukumhlaba ijekiseni. Njalo ukhona ogqoke okumhlophe okhanya ebhala imininingwana yomntwana.

Lo ngumhlangano wezempilakahle. Kulabomama labobaba, abahleli phansi. Bayafundiswa ngokuthize. Bafundiswa ngezemphilakahle, bangabe befundiswa ngokugcinwa kwezigulane.

Umuntu wesifazane okhanya efundisa omama labobaba ababuthene kuleyindawo. Engabe ebafundisa ngokuzivikela emkhuhlaneni, engabe ebafundisa ngokwezithelo, engabe ebafundisa ngokukhuliswa kwabantwana. Lindawo ingani isemaphandleni.

Ugqokile izigqoke eziluhlaza. Bafakile lezinye izigqoko ezilithanga. Kungaba kungomama ababhoda emaphandleni befundisa abanye babo ngokugcina imiziyabo, lokuzivikela imikhuhlaneni lokugeza, lokuhambisa abantwana ezibhedlela

Umfana osasemcinyane unatha amanzi aphuma empompini, uwanatha ngezakhe izandla .Kungabe kusesikolo, kungabe kusekilinika kungabe kusendaweni yokudlalela amanzi aphuma empompini ahlanzekile.

Owesilisa uphethe iphetshana elitshengisa izithombe zowesifazana lowesilisa. Owesifazane ukhangele bafundisana ngokuziphatha kowesilisa lowesifazana.

Lowu ukhanya ngumhlangano omkhulu owabantu abamnyama labelungu, abangomama labango baba. Kukhona izigubhu zamanzi, abanye balezigxingi zemifanekiso , kungabe ku noma kuliphi ilizwe.

Umntwana uphethwe ngunina, uhlatshwa ijekiseni ngumongikazi kumbe udokotela. Amajekiseni la ayasiza kakhulu ekuvikeleni imikhuhlane ebantwaneni lasebantwini abadala.

Lesi kungabe kuyisikotsho semaphandleni lapho abantu abathola khona amanzi lawo kugeza, kumbe lokunatha izifuyo. Amanzi la ahlanzekile njalo abantu bayenelisa ukulima imibhida bathelelele ezivandeni zabo.

Lolu luhlangothi olukhangele impilakahle emhlabeni wonke jikelele. Bakhangela ukusuthiswa kwezimuli, babhadale imfanelo zesikolo, bathengele abantwana izingwalo.

Kuhleli abantu abahlanu. Kukhona abelungu ababili, abamnyama abathathu. Bangab bekhuluma ngokomhlangano, bekhuluma ngengqubela phambili yezigabeni langokugcinwa kwabantwana emizini.

Abantwana bemfundo yangaphansi bageza izandla ,babuthene, bagqokile impahla zemibala etshiyetshiyeneyo . Ukugeza izandla kubavikela emkhuhlaneni enjengesihudo lofuba lakho konke okungabe kuthelelwana ngegcikwane elihlala ezandleni.

Omama labobaba abesabelweni esithize abanye baguqile abanye bamile bakhanya bathathwa umfanekiso kungabe kungemva kokufundiswa okuthize kumbe kungabe sekuqaleni kokufundiswa bagqokile okumhlophe.

Abantwana ababili abangaba bafana bayadlalisa amanzi. Abantwana bayathanda ukudlalisa amanzi. Lawa akhanya aphuma etankeni. Bandile ukuba abantwana abadlelela emanzini bangenwe luqhuqho.

Omama abalixuku abaphethe abantwana basesibhedlela loba ekilinika bafundiswa ngokuphathwa kwabantwana ukubanika ukudla ukubagezisa ukubanakekela nje.

Omama besigabeni bayafundiswa ngumuntu wesilisa ogqoke okokuzivikela emkhuhlaneni wofuba . Babhabhule abantwana , bangabe befundiswa ngokuzithuthukisa, bangabe befundiswa ngokuzincedisa bona ekuphileni kwabo, bengabebefundiswa ngokuphatha abantwana.

Owesilisa uhlezi ubambe ikhanda ukhanya udidekile kakhulu ufakwe izankosi enyaweni umkhuhlane wengqondo wandile kakhulu kubobaba abenelisi ukuphumisela okungaphakathi kwabo

Owesilisa ujabule uyahlekelela kungabe konke kuhamba kuhle empilweni yakhe Akala uhlupho olumhlasekayo engqondweni kumbe ukucabanga kanzima

Ukuhlukuluzeka emcabangweni kwande ke kubomama labobaba labantwana. Lokhu kuletha imicabango emini enjengokuzibulala lokunye nje okubi emulini.

Umuntu wesifazane uhleli labantwana bakhe ababili. Kukhanya kulokudla abakulungisayo okuphambi kwabo okungabe kungamabele noma umumbu noma indumba.

Ukugula kwengqondo, imidaka kamizwa, ukukhathazeka, ukwehlukaniswa, ukwethuka, ukuzibulala lokuthelelwana kwemikhuhlane kwandile kakhulu ebantwini

Omama abathathu bahlezi, ababili baphethe abantwana. Oyedwa angabe ebafundisa ngokuphatha abantwana langokubagqokisa langokubanakekela.

Esibhedlela esikhulu lasemakilinika kukhona indawa lapho abangabonisisi kahle bayahlolwa amehlo .Bayahlola ngezigxingimfanekiso bayahlola ngamadokotela aqeqetshileyo ukuze baphole emehlweni.

Lesi yisibhedlela kumbe ikilinika, kulesango elikhulu eliyisibhakabhaka. Isango lesibhedlela kumele lihlale livuliwe ukuze nxa kungena izimota ezithwele abagula kakhulu baphathiseke masinyane.

Odokotela basebenzisa izigxingi mfanekiso ekubambeni imikhuhlani ehlasela imizimba yabantu. Bagqokile izigqoko zokuzivikela njalo bazimisele ekusebenzeni kakhulu, bakhangele kulezizigxingi.

Esibhedlela esikhulu, udokotela uphethe izingwalo zeziguli ezilemininingwane yeziguli. Kulalesitulo sokuhlala kwezigulane. Kwakhiwe kakuhle kulezimbali.

Umama uhlezi uphethe umntwana ukhuluma lomongikazi esibhedlela loba ekilinika. Umongikazi ufundisa ngokugcina umntwana ukuze angabanjwa yimikhuhlane.

Lapha kukhanya yisibhedlela esikhulu loba ikilinika kuhlanzekile kakhulu. Bukhona utshani obuluhlaza obuthelelwayo, obuqunyiweyo okulinganayo. Yindawo yokuba abantu baphole.

Leli libhakane elikhomba indawo ezithize okukhanya kusesibhedlela loba ikiliniki. Kukhomba indlu lapho okuhlolelwa khona imikhuhlane kungabe kukhomba futhi njalo lapho okubelethiselwa khona kukhombe njalo lapho okufunakala khona usizo lwemahofisini.

Umkhuhlane womfutho wegazi wandile kakhulu kubomama lakubobaba. Umongikazi uhlola isigulane, ukhona owesifazana oloba imininingwane yesigulane

Esibhedlela loba ekilinika, lapho okwelatshwa khona abagulayo. Kukhona omongikazi labo dokotela, labo bonke abancedisa esibhedlela abayenza kuhlale kuhlanzekile.

Umongikazi uhlezi phambi kwesigxingi mfanekiso engabe encedisa izigulane. Indawo yakhona ihlanzekile kakhulu bengabe beyihlanzekisa ngamanzi ahlangana lesi bhubhudliso.

Leyi yindawo yabantwana abalalisiweyo abagulayo esibhedlela esikhulu, abantwana bayakhangelwa ngamadokotela aqeqetshele abantwana. Abanengi bayabe belemikhuhlane etshiyeneyo njalo abanye bayabe bengaba qamukileyo.

Imota yezigulane ihlala esibhedlela loba emakilinika, ingafonelwa iyagijima kakhulu isiyathatha isigulane isilethe esibhedlela.

Kukhanya kusendlini yokufundela lapha, kungaba kulibanga elaphansi njalo kukhona omongikazi abahlaba Abantwana ijekiseni, kuvamile ikakhulu emaphandleni ukuthi omongikazi babhode ngezikolo ngezikolo bekwenza lokho

Le yikilinika ehlangene lendlu yokuhlola lokukhangelwa kwabantwana, lokuhlinzwa kwabantu abagulayo, lokwelatshwa kwabalamazinyo abuhlungu ,lokwelatshwa kwezibeletho.

Owesifazana uhleli phansi uhlolwa ngodokotela ababili entanyeni. Ugqoke okuyisibhakabhaka usesibhedlela esikhulu loba ekilinika bayamhlola ukuze babone ukuba yikuthi okubuhlungu.

Amadokotela labomongikazi bami ngomzila bagqokile okumhlophe phezulu bakhankasela ezempilakahle bekhankasela ukuba izigulane kumele ziphathwe njani bakhankasela ukuba basebenze kakuhle esibhedlela.

Emfundweni yaphezulu abantwana labantu abadala bayafundela imisebenzi ehlukeneyo. Umfana ufundela ukuba ngumhloli wemikhuhlane ,ugqokile okumhlophe.

Omama abane bahleli bathwele abantwana abakhanya bengababo. Kungabe kusekiliniki kumbe esibhedlela lapho befundiswa ukuba abantwana baphathwa njani. Njalo abantwana bayahlatshwa imithi ethize bathontiselwe futhi njalo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane.

Abayisithupha bamile bagqokile ngokufananayo. Bakhanya bagqoke impahla zokuzivikela emikhuhlaneni. Kungabe kungabantu abayahlinza omunye umuntu. Kungabe kunga madokotela. Bagqoka kanje ukuze bazivikele kuyo yonke imikhuhlane engaba bamba.

Iziphathamandla ezigoqela omama labobaba zigqokile kakuhle, yibo abasiphathela umsebenzi kwezemfundo lezempilakahle, njalo bayasihlelela ezikolo lasezibhedlela.

Kukhanya abantu abahlanu kukhona futhi Isigxingi mfanekiso. Abantu laba bangabe bengabodokotela kungabe kuhlinzwa omunye weziguli esibhedlela esikhulu ukuze aphole kulowo mkhuhlane omhlaseleyo.

Amankazana alitshumi lasikhombisa agqokile ngokufanayo . Bangabe befunda ekolitshini ,laba bantwana bakhanya bekhankasela umkhuhlane womdlavuza.

Indlela zokweqabela lokuvikela, lokwelapha umkhuhlane wengcikwane leHIV elizweni laseRwanda. Umkhuhlane weHIV awukhethi ntanga yomuntu uthatha konke abancane ,abadala, labaphakathi laphakathi.

Amadoda amathathu oyedwa ukhanya oyisigulane ababili bakhanya bengabe bengomongikazi kumbe amadokotela. Bagqoke okokuzivikela emkhuhlaneni wofuba lakho konke okunye. Oyedwa ukhanya elungiselela ukuhlaba ijekiseni.

esibhedlela esikhulu kulezimota ezinenginengi izimota lezi ngezokuthwala izigulane ezigula kakhulu zibaletha ezibhedlela izimota lezi zilabatshayeli abakufundeleyo lokhu

lesi yisibhedlela loba ikilinika lapho okulatshwa khona abantu abagulayo uhlezi umantshingelani ukuba abone ukuba konke kuhamba ngendlela phakathi kwesibhedlela kulabodokotela labo mongikazi abasebenza kanzima kuzigulani

Lapha kusesibhedlela, abantu bahleli ngomzila, ukuze bancediseke ngcono njalo bangathelelani imikhuhlane abayigulayo, bahleli beqhelelene.

eklinika bakhangela okunengi balapha abantwana, bahola imikhuhlane, behlole izibeletho, behlole amazinyo, belaphe bonke abantu abagulayo, behlinze okumele behlinzwe.

Kusesibhedlela esikhulu abongikazi bayabhoda ezindlini zabantu abangulayo bahamba ngombheda ngombheda bekhangela ukuba babanikeni abantu abagulayo imithi, lamaphilisi konke okulotshwe ngodokotela.

Le indawo kukhanya kusesibhedlela esikhulu. Kukhona izindlu zokusebenzela ezitshiyeneyo. Kukhona izindlu zokuhlinzela, kukhona izindlu zokuhlolwa kwabagulayo, kukhona izindlu zokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Kungabe kusegazini, kusesikhwehleleni.

Kusesibhedlela loba ekilinika, owesifazene ongumongikazi uthwele amabhokisi alemithi, kukhona ubaba ophethe umntwana ophathekileyo emzimbeni uze laye ukuzokwelatshwa.

Kusesibhedlela esikhulu lapha okwande ukulatshwa abantu abagula kakhulu njalo abalemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Kukhona ibhakane eliluhlaza elitshengisa lapho abantu ababuthana khona uma sekuvelile inkinga thizeni enjengomlilo.

Leli libhakani elimhlophe elikhomba lapho okuncediseka khona abafuna ukuhlolwa amathambo kumbe abafuna ukuhlolwa emzimbeni. Kubekhona futhi lapho okukhombakhona abafuna ukuhlolwa amazinyo kubekhona futhi lapha okukhombakhona ivinkili lemithi.

Indawo le kungabe kusekolitshini kungabe kusesikolo semfundo yangaphansi kumbe emfundweni yangaphezulu. Kulotshani obuluhlaza obuhlanyelwe phambili egedini. Khanya kwakhiwe kakuhle, yisilungu.

Leyi yikilinika lapho okukhona ukuhlolwa kwemikhuhlane, ukuhlolwa kwabantwana ukwelatshwa kokuhlinzwa, lokwelatshwa kwamazinyo lokubelethiswa kwabomama.

Lapha kusesibhedlela esikhulu iloba ikilinika elikhulu. Abantu abelatshwa khona izifo ezitshiyeneyo. Abanye bayahlinzwa, abanye bayabeletha. Abantu bayasizwa kakhulu. Kwezinye izibhedlela abantu bayabhadala, kwezinye njalo akubhadalwa.

Isibhedlela esikhulu esakhiwe ngendlala enhle, kukhona ukwelatshwa kwabantu abagulayo kukhona ukuhlinzwa kwabantu abagulayo kukhona omongikazi lobo dokotela abasebenza kanzima.

Omama abathile baphethe abantwana baphuma esibhedlela baqonda emakhaya, kuqakathekile kakhulu ukuba bantwana belatshiswe esibhedlela ngoba kulabo mongikazi labo dokotela abaqeqetshileyo.

Le indawo elombala oyisibhakabhaka, kungabe ku yi kilinika yase makhaya lapho abantu abathola usizo uma bengaphilanga emzimbeni, kulabantu abathize abakhanya bemile , abanye bagqokile okuzivikela efubeni.

Lapha kukhanya kusesibhedlela kumbe ekilinika. Kukhona omama abathathu abagqoke okuluhlaza okufanayo labobaba abane. Kukhanya obaba laba banika omama izipho okungabe zibanceda ekubeni sesibhedlela kwabo.

Isibhedlela esikhulu esilezakhiwo ezinkulu. Kusebenza odokotela labomongikazi, bayelapha kakhulu izigulane ezisuka endaweni ezitshiyeneyo ezinjengemaphandleni lasemakilinika amancinyane.

Lapha kukhanya kusesibhedlela esikhulu. Kukhona omama, kukhona obaba kukhona abomongikazi lamadokotela. Abantu laba bahleli ngokulandelana kwabo. Kukhona lamanzi ukuba owomileyo anathe. Kukhona lomabonakude.

Leyi yindawo eyikilinika lapho abantu abathola khona ukwelatshwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ebangela ukugula kumbe ibangele ukufa labantwana bayelatshwa abadala, akukhathalekile ibanga umuntu akilo ,kulemota ezine phandle

Leli livinkili lemithi Kuhlangene imithi lamaphilisi okusemagabheni lasemabhokisini. Owesifazana umthengisi wemithi ukuqeqeshele lokhu njalo uyazi okubhalwa emabhukwini eziguli ebesebanika imithi ngenfanelo.

Umongikazi uhlaba owesifazane ijekiseni, bonke bazivikele emkhuhlaneni wofuba ngokugqoka okuvala amakhala .Kusesibhedlela loba ekilinika, bagqoke kahle.

Umntwana ongumfana ubukeka elohlupho lwamehlo, amehlo akhe kawafani elinye lingani lilokukhala kuthi elinye lingani lilomntwana ngaphakathi.

Owesifana osekhulile uhlezi phambi kwesigxingi mfanekiso bayamhlola ngudokotela ilihlo ukuze babone okuphakathi amehlo ayabahlupha abantu asebekhulile.

Owesifazane ongumlungu uhlezi uyagula udokotela umbambile uyamhlola emcedisa lokuthi ahlale kuhle ukuze abone umkhuhlane lo ombambileyo.

Esibhedlela esikhulu umama uhlezi lomntwana, umntwana uyagula uphatheke kakhulu, udokotela uhlola umntwana ukuze amuphe okungamsiza.

Le yindlu yokunhlinzela abantu abagulayo loba ababelethayo ,kulabomongikazi labodokotela bayancedisana isiguli silele embhedeni ukuze babone bahlinze ukuze bakhiphe umkhuhlane.

Owesifazane ubambe intamo yakhe ibuhlungu, ulama titiyane kumbe amadlala. Umkhuhlane lo wande kakhulu ebantwaneni lebantwini abadala. Uyelapheka wona nxa umuntu angahamba esibhedlela kumbe ekilinika.

Udokotela uhlola umuntu amehlo ngesigxingi mfanekiso. Amehlo ayahlupha kakhulu uma ebuhlungu ngoba ayavaleka kwesinye isikhathi njalo kuqakathekile ukuhlolwa amehlo.

Owesilisa bamhlola umfutho wegazi ukuba uphezulu loba uphansi okungakanani. Umkhuhlane womfutho wegazi ivamile kakhulu ebantwini abadala njalo uyabulala.

Phakathi ekhanda kulengqondo ezitshiye tshiyeneyo ezisincedisa ukucabanga zisincedise futhi ukubona zisincedise futhi ukubamba ekhanda akumelanga umuntu alimele funa acine esesenza okungayisikho.

Owesifazane ulele embhedeni uzithwele eceleni kuhleli umkakhe. Kukhona isigxingi mfanekiso esibonisa umntwana ophakathi ukuba ukhula kanjani. Lokhu kwenziwa ezibhedlela lasemakilinika.

Umuntu olele embhedeni okhanya exhunyiwe emtshineni eyehlukehlukeneyo. Kukhona njalo udokotela ohlola imtshina ukuba iyamsiza yini lowo ogulayo.

okwenza itshukela egazini lingaqansi ngamanzi letiye eletshukela elilutshwane lochago lokhunye okwenziwa ngokuluhlaza okuyabe kuphekiwe

Lapha kulomongikazi kumbe udokotela okhanya ehlola umuntu ongubaba ukugijima kwegazi emzimbeni. Lokhu kwenzelwa ukuba uma igazi liphezulu liyehliswa uma liphansi bayenelisa ukuthi balilungise libe ngendlela abafisa ngalo.

Lapha kukhanya kusesibhedlela, lapha kuhlinzwa umuntu ukuze aphole kumkhuhlane othile, ingabe ngumama obelethiswa umntwana bagqokile onesi labodokotela bazivikela ngezigciko emakhaleni lasemakhanda.

Isigulane silele esibhedlela embhedeni sixhunyiwe izintambo zokuthumela igazi emzimbeni wakhe. Zigqoke indandatho. Igazi liyasiza ukuze alulame aphile.

Nangu umuntu wesilisa uhleli esitulweni. Ubukeka ehlukumezekile kakhulu emoyeni. Engabe ehlukumezekile emsebenzini kumbe langekhaya.

Omongikazi abahlanu besesibhedlela kumbe ekilinika. Kulegwalo lapho abaloba khona iminingwane yezigulane. Kube lesigqingi sokuhlola umfutho wegazi.

Umuntu wesifazana ubambe ikhanda, ikhanda libuhlungu liyamtshaya. Ugqoke inkombalanga kumele aye esibhedlela ayethola usizo kubomongikazi lasemadokoteleni

Isibhono sitholakala emzimbeni womuntu wonke njalo nxa sibuhlungu kumele umuntu ahambe esibhedlela noma ekilinika ukuze ayoncediswa . Kwesinye isikhathi isibhono siyangena phakathi besekudingakala ukuba umuntu ahlinzwe .

Obaba ababili bahleli bakhanya bayakhulumisana ngodaba oluthize. Omunye uzivikele kumkhuhlane wofuba omunye ukhanya ulalele. Kungabe omunye esiza omunye ukuhluzisisa kusukela inkinga angabe elayo.

Amadokotela labomongikazi bagqokile izigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni. Endlini yokuhlinzela ,balesigulane abasihlinza ngoba silomkhuhlani othize ukuze aphole.

Abomongikazi abathathu abahleli labesilisa abathathu bakhangele babahlola umfutho wegaza ukuba uphezulu noba uphansi usesibheka kumbe eklinika

Kukhanya eyinkazana ulamehlo alabantwana phakathi, amehlo alabantwana avamile ebantwaneni abancinyane njalo kuyelapheka.

Amambodlela amancinyane amanengi nengi ayabe efakwe izinto ezitshiyeneyo ezigoqela igazi umchemo inyembezi amakhovula besenzela ukuba bahlole imikhuhlane ekulezi zinto ezifakwe kumambodlela.

Leyi yindlu elamagabhagabha amakhulu lamancane, kulapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyatshiyeneyo, ngezigxingimfanekiso ezisetshenziswayo, kusebenza odokotela labomongikazi, labanye abakuqeqetsheleyo lokhu.

Amagabhagabha lawa atshiyeneyo afakelwa imichemo izikhwehlela lezinyama lakho konke okumele kuhlolwe okomuntu njalo alamabizo abanikazi.

Indlu yokuhlola elombala oluhlaza. Kupendiwe ngokumhlophe. Kuyahlolwa igazi, izikhwehlela, ama the, inyembezi, imchemo.

Amakhosikazi amabili ahleli endlini lapho okungeniswa khona abagula kakhulu, abehlulekayo. Kukhona lemitshina ebancedisa ukuphefumula njalo imitshina leyi iyakhuluma kakhulu lodokotela, lamanesi, lesigulane.

Lowu olele embhedeni kukhanya ngumuntu wesifazane ogulayo. Kuthi ohleli eceleni ngudokotela. Uyamuhlola esebenzisa imtshina, elalela ukuhamba kwegazi, elalela ukuphefumula lakhokonke nje okutshiyetshiyeneyo.

Lapha kubonakala kusesibhedlela loba ekilinika. Kukhona abantu abathathu, ababili bahleli phansi omunye umile. Lo omileyo engabe ebafundisa kumbe ebabonisa ngokuthize. Laba abahleli phansi bengabe befikile ngoba bephathekile emzimbeni.

Isigxingi mfanekiso sitholakala ezibhedlela ezinkulu Sona siyenelisa ukubonisa okungaphakathi komuntu imbambo amaphaphu ,inyawo amathambo , umntwana osesibelethweni.

Indlu yokuhlolwa ukhona ophethe amagabhagabha amancinyane obhala amabizo abhale lokuthi bekuhlolwa ini njalo okuhlolwa lokhu kuncedisa izigulane ukuba zilatshwe.

Igabha leli elincinyane lilegazi phakathi kwandile ukuthi kube legazi lomuntu umuntu oyabe ehlolwe imikhuhlane engabe ibangela ukugula emzimbeni wakhe engabe ehlolwa igcikwane lengculaza.

Leyi yindlu yokuhlola. Lapho kuhlolwa khona igazi, kuhlolwe izikhwehlela, kuhlolwe imicemo yabagulayo. Kusetshenziswa amagabha amancinyane atshiyetshiyeneyo alamabizo awo munye lo munye.

Leyi yindlu etholakala esibhedlela lapho okuhlolwa khona abantu, kuhlolwe izitho zangaphakathi, kuhlolwe amathambo, kuhlolwe izibeletho, kuhlolwe ingqondo, besebenzisa imitshina.

Indlu yokuhlolela izigulane ezilemikhuhlane etshiyeneyo. Abesilisa ababili balungisa isigxingi sokuhlola. Bayasikhangela bayaqinisa lapho kumele baqinise khona.

Owesifazana uzithwele ugqoke indandatho, usesibhedlela loba ekiliniki lapho aze khona ukuzohlolwa ukuze kubonakale ukuba umntwana uhleli njani esiswini.

Omama abalixukwanyana bahleli baphethe abantwana, bagqoke izigqoko eziyisibhakabhaka. Bajabule bafundiswa ngokugcina abantwana lokubanakekela lokubanika ukudla.

Indlu le ngeyeziguli lapho okulaliswa khona abagulayo okumele bahlale esibhedlela bakhangelwe ngabodokotela labo mongikazi. Yona ihlanzekile ifakiwe imibheda ngokulandelana kwayo kukhona oyedwa ohlezi esitulweni sokuhamba ngamaviri.

Umuntu wesifazane uphethe umntwana kukhona umuntu owesilisa okhanya ehlaba umntwana ijekiseni, lokho ukwenzela ukuthi umntwana aphole kulokho akugulayo emzimbeni.

Esikolo lapha, abantwana abebanga langaphansi kusigaba sakuqala, bakhona endlini yokufundela. Kukhona labobaba abane. Omama labo bakhona, bakhangele abantwana. Bonke bakhanya bagqokile izinto ezibavikela umkhuhlane wofuba.

Kulabantu abathathu lapha owesine ngongumntwana abakhanya bemthontisela umuthi emlonyeni. Kungabe kulomkhuhlane omemethekayo ebantwaneni, othontiselayo engabe engumongikazi kumbe udokotela.

Indawo leyi ibonakala kusesibhedlela, njalo kulebhakani elitshengisa lapho omama ababelethela khona. Kukhanya kuhlanzekile, kuthanyeliwe kulotshani obuncane obukhuliswayo njalo kuhle kakhulu kupendiwe.

Leyi yindawo yokubelethela omama abazithweleyo abanye babeletha ngokwemvelo njalo abanye bayahlizwa. Odokotela labomongikazi bayabancedisana omama kakhulu ukuze imizimba emibili noma emithathu iyehlukane.

Insimbi lezi eziyimihlobo etshiyeneyo. Zisetshenziswa ngabongikazi labodokotela, ezindlini zokuhlinzela. Lapho behlinza abantu. Kungabe sekubeletheni, kungabe sekulungisweni kwenyawo. Konke lokhu, kwenzelwa ukuba, umuntu aphole.

Izigodo ezihlanu ezilemibala etshiyetshiyeneyo ziyancedisa abagogekileyo ukuba bahambe kalula zona ziyatholakala ezibhedlela emakilinika kanye lasezitolo.

Izinsimbinsimbi lezi ngezisetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika nxa odokotela labomongikazi behlinza izigulane ezigulela ukufa ezinye ziyabe zibelethiswa ezinye ziyabe ziqamukile.

Lesi yisigxingi sokuhlola ukutshisa noma ukuqanda komzimba womuntu loba inyamazana. Kutholakala ezibhedlela emakilinika lasemavinkilini emithi. Kusetshenziswa ngabodokotela labomongikazi. Kutshengisa izinombolo ezitshiyeneyo.

Inqola le elamavili isetshenziswa ngabomongikazi lamodokotela uma bebhoda ezindlini lapho okulaliswe khona abantu abagulayo. Bayafaka phakathi amaphilisi befake futhi izingwalo layo yonke imininingwana yabantu abagulayo.

isihlalo esilamavili sisetshenziswa ngabantu abagogekileyo loba abangasa yenelesiyo ukuhamba bayancediseka kakhulu izihlalo lezi zitholakala ezibhedlela lasema kilinika zona ziyadula

Izinsinjana ezisetshenziswe ekuhlinzeni umuntu zingeniswa esigxingini sokuhlambulula ukuze bazisebenzise njalo lokhu kuqakathekile ukuze kungamemetheki imikhuhlane

Lapha kusendlini okuhlinzelwa khona abagulayo, kuhlangana khona udokotela labomongikazi abaqeqetshe ngokutshiyeneyo behlinze izigulane beqede lapho bazithunge futhi njalo. Abantu bayaphola ngemva kokuhlinzwa ikakhulu nxa kungabanga lenkinga eyenzakeleyo.

Lapho kungabe kusesibhedlela esikhulu ,okulomuntu olalisiweyo okhanya egula, uxhunyiwe njalo imitshina ngesigxingi mfanekiso.

Lo ungabe ungumtshina wokuhlola umfutho wegazi emzimbeni ukuba uphezulu kumbe wehlile, umkhuhlane wemfutho wegazi wandile kakhulu ebantwini abadala njalo uyabulala

insinjana lezi eziyisithupha zisetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi esibhedlela nxa kuhlinzwa umuntu kungaba kuhlinzwa owesifazana ekhitshwa isibeletho kumbe kuhlinzwa owesifazana obelethayo

Okuzinqola lokhu okubili okufitshane kusetshenziswa ngabomongikazi uma bebhoda ezindlini lapho okulaliswe khona abagulayo, bayabe bebhoda lamaphilisi lemithi okumele babanikeze khona.

Lo ngumtshina wokuhambisa asebesehluleka ukuba bazihambele kumba bazimele bebodwa. Bayawubamba emaceleni besebehamba ngawo. Kwandile kakhulu kubogogo labokhulu, kumbe lentsha eyabe iqamukile inyawo.

Imitshina eyisifica muno munye esetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika iyenelisa ukuhlola imizimba yabagulayo. Sikhona futhi njalo isitulo esilamavili esincedisa abagogekileyo ukuhamba.

Amagabha okufakela izibi amabili elinye lilithanga elinye liyacazimula. Lawamagabha asetshenziswa kakhulu ezibhedlela lasemakilinika ayageziswa.

Izigelo lezinqamu lezi zitholakala ezibhedlela, zona ngezisetshenziswa ezindlini zokuhlizela lapho odokotela labomongikazi behliza abagulayo. Bayancedisana besebenzisa lezi zigelo lalezi zinqamu. Zona ziyageziswa ngemva kokuhlizwa komuntu.

Imitshina ehlukahlukeneyo isetshenziswa ezindlini ezokucubungulwa okwenzakalayo emzimbeni yabantu. Kukhona umtshina wesilinganiso kukhona umtshina wokuhlola ukugijima kwegazi kukhona umtshina owokuhlola okuncane lokukhulu ukhona umtshina wokuhlola itshukela.

Lesi yisitulo esilamavili esincedisa ukuba abangenelisiyo ukuhamba bahambe kangcono. Isitulo lesi silalapho okokuthi umuntu uyafaka inyawo zakhe.

Le yindawo engabe ingeyokuhlinzela umuntu ogulayo ingabe indawo yokuhlola umuntu ogulayo. Kulemitshina eminengi ethize, kulezigxingi mfanekiso. Kukhona njalo lombheda wokulalisa isigulani. .

Lezi yizingqamu lezigelo ezisetshenziswa ezindleni zokuhlinzela khona abantu. Lezi zingqamu, lezigelo zisetshenziswa ngabo dokotela labomongikazi ukuze basize ogulayo aphile.

Amaphilisi lemithi atholakala ezibhedlela, emakilinika asemavikilini emithi. Ayanceda kakhulu abehlulekayo emizimbeni ancede kakhulu labantwana abagulayo.

Lapha kutshengiswa ukuzalwa komntwana ongabe engumfana kumbe oyinkazana ngendlela yemvelo, uyaphuma esithweni sangaphansi esikamama kube sokusiba labanye abamncedisayo ukuba indlela iphumekuhle umntwana abe sebekwa laphaya.

Amafutha awesilungu ayelapha ukuqubuka, ayelapha izigundula ekhanda ikakhulu ebantwaneni, ayelapha izikhwekhwe, ayelapha amakwande

Umuthi oyenziwe ngoluju osegabheni uyapholisa ukukhwehlela ,uyapholisa isifuba ususe ukuvaleka lamakhovula emuntwini loba emuntwini omdala.

Amapilisi la ngawokuncedisa abantu ukuba banathe amanzi, bazizwe bewomele amanzi kakhulu. ukuze umzimba uhlale ulamanzi. Amanzi ayimphilo. Nxa umzimba ungela manzi umkhuhlane uyahlasela.

Amaphilisi etshiyetshiyeneyo ayalapha abantu abagulayo. Amaphilisi atholakala emavenkilini emithi, ezibhedlela lesema kilinika. Kwezinye izibhedlela bawaphiwa kungela mbadalo.

Amaphilisi amhlophe asiza kakhulu abantu abagulayo kumikhuhlane etshiyetshiyeneyo emizimbeni atholakala emavinkilini emithi amanye aphiwa esibhedlela lasemakilinika njalo amaphilisi ayanathwa lamanzi

Umuthi lowu uyanathwa ngabadala labantwana uvikela ukukhwehlela lofuba umuthi lowo utholakala ezitolo emakilinika ezibhedlela lasemavinkilini emithi uyenelisa ukuwuthenga

lowu ngumuthi otholakala emavinkili lasezibhedlela owelapha amaphaphu amaphaphu akumelanga abe semanzini umuthi lo kawuduli kangako njalo uyapholisa lemzimbeni womuntu

Umithi osegambeni elimhlophe uyelapha izifo ezinamathela enyameni yomuntu ususa amabala ususe konke nje okuhlasela inyama yomuntu okugoqela izikhwekhwe lokutsha

Amaphilisi lawa atholakala ezibhedlela lasemakilinika lasemavinkilini awemithi amaphilisi ayelapha kakhulu abantu abagulayo kungakhathalekile ukuba umuntu ungakanani loba abantwana bayawanatha amaphilisi basile.

Amaphilisi lawa atholakala eZibhedlela lemakiliniki lasemavinkilini emithi. Abantu bayenelisa ukuwathenga, ayapholisa imikhuhlane avikele imikhuhlane ebantwaneni lasebantwini abadala

Umuthi lowu welapha izifo ezehlukeneyo. Wona ulamandla, uyathelwa kukhezo oluncinyane umuntu abesebhija. Kutholakala emavinkilini emithi lasezibhedlela.

Amaphilisi lawa ayelapha izifo ezitshiyeneyo njalo kuqakathekile ukuba emakhaya abantu behlale belamaphilisi atholakala emavinkilini emithi ezibhedlela lasemakiliniki njalo ayathengeka kakhulu.

Amaphilisi ayibubende asebhokisini, amanye aphandle. Asetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Atholakala emavinkilini emithi , ezibhedlela emakilinika lasezitolo.

Amapills la ayimihlobo hlobo etshiyeneyo njalo ayelapha isifo ezitshiyeneyo alusizo wona njalo atholakala emavenkilini emithi ezibhedlela mase maclinika kwamanye amaclinika asemaphandleni abantu bawaphiwa kungela mbadalo

Leli ligabha elilamaphilisi awokwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Amaphilisi atholakala ezibhedlela, emakiliniki, lasemavinkilini, ethengisa imithi. Kwezinye izibhedleka, abantu bawaphiwa kungalambadalo.

Umuthi wesilungu otholakala emavinkilini emithi, ezibhedlela, lasemakilinika, uyelapha ukukhwehlela. Kawuduli kangako, uyathengeka, njalo abantu bayenelisa ukuphola uma bewusebenzisa.

Lapha kutshengisa izandla ezimbili zabantu besilisa. Omunye ukhanya uphiwa amaphilisi. Kungaba kusevinkilini lemithi, kungaba kusesibhedlela kumbe kusekilinika. Amaphilisi ayamsiza umuntu ophathekileyo emzimbeni.

Lowu umuthi ngowekwelapha inkankili, inkankili ihlasela abantwana ihlasele abadala ihlasele noma ngubani. Ingumkhuhlane obuhlungu kakhulu ngoba uyakhwehlelisa njalo iyanwayisa indlebe inwayise ikhanda.

Kusevikilini lemithi lapha. Kukhona imithi lamaphilisi atshiyetshiyeneyo. Imithi le iyenelisa ukuba umuntu aphole emzimbeni uba eyinatha njalo iyasusa lobuhlungu obenzakalayo emizimbeni yabantu.

Umuthi womkhuhlane wamehlo. Welapha okutshiyeneyo emehlweni okugoqela ukuphuma kwenyembezi, ukuvuvuka kwamehlo lakho konke okwenza abantu bengaboni emehlweni.

Lawa ngamaphilisi atholakala emavinkilini emithi lasezibhedlela lasemakilinika. Angabe evikela ukuzithwala komuntu wesifazane ngemva kokuba ehlangane lowesilisa.

Umuthi wokukhwehlela utholakala e mavinkilini emithi, ezibhedlela lase makiliniki, wona awuduli njalo ulusizo kakhulu ngoba uyapholisa amaphaphu.

Le yimithi eyelapha ufuba, eyelaph' ukukhwehlela, eyelapha ukuhlanza ebantwaneni, eyelapha ikhanda ebadaleni. Imithi leyi itholakala emavinkilini awemithi ezibhedlela lasemakiliniki.

Amaphilisi asegabheni elifitshane ayalapha imikhuhlane eminenginengi ehalsela imizimba yethu njalo atholakala emavinkilini awemithi ezibhedlela lasemakilinika.

Leli ligabha lamaphilisi awesilungu atholakala emavinkilini awemithi ezibhendlela lasemakilinika amaphilisi ayafakwa phakathi ebaliwe inani njalo ayapholisa imikhuhlane

Amaphilisi lawa ngawabantu abadala. Ayelapha ufuba, ayelaphe isifuba, ayelaphe umphimbo obuhlungu. Wona avamile emavinkilini emithi lasezibhedlela lasemakilinika.

amabhokisi amanengi alamaphilisi lemithi etshiyeneyo esetshenziswa ezibhedlela lasemakilinika amabhokisi la ayenzelwa ukuba agcinwe kahle imithi andubana iphiwe izigulane

Lawa ngamaphilisi ayelapha umkhuhlane wamathambo. Atholakala emavinkilini awe mithi lasezibhedlela lasemakilinika. Ayasiza kakhulu kulabo abalamathambo aqaqambayo.

Lowu ngumuthi otholakala emavinkilini awemithi owelapha ukuqubuka, uyelaphe ubuhlungu bomphimbo, uyelaphe lawowonke amagcikwane ahlala phakathi emzimbeni womuntu.

Longumuthi oyelapha ufuba, umuthi lowu ungamanzi njalo uyasiza ukuba ufuba luphele. Uyatholakala emavinkilini awemithi, uyatholakala ezibhedlela lasemakilinika. Lumuthi kawuduli kangako.

Lo ngumuthi wokwelapha umkhuhlane welihlo. Umuthi lo uyasiza kakhulu amehlo ayabahlupha abantu abanengi abancinyane labadala. Abanye bacina sebegqoka iziboniso ngenxa yokugula amehlo.

Umuthi lowu ngowomkhuhlane wokukhwehlela umkhuhlane wokukhwehlela kuvamile ebantwaneni lebantwini abadala lowu muthi uyapholisa ukukhwehlela uyapholisa futhi ubuhlungu bomphimbo.

Leli ibhokisi litshengisa okokuzivikela okugqokwa ngabantu abahlinza abanye ezindlini zokuhlinzela, lokhu njalo kuyagqokwa ngabantu abalofuba.

Longumuthi otholakala emavinkilini emithi okwelatshwa wamehlo. Abantwana abanengi bayawubamba lumkhuhlane wamehlo labadala ngokunjalo bayawagula amehlo.

Amaphilisi lawa ngawokwelapha abagulayo amapilisi lawa ayabhalwa ngudokotela loba umongikazi isigulane besesisiya emavinkilini lomuthi sifike siqhube ibhuku lemali besesiqhutshelwa amaphilisi.

Umuthi lo ukwelapha abantu abalezilonda. Umuthi lowu utholakala emavinkilini awemithi, ezibhedlela lasemakilinika. Abalempunza, abatshileyo bayelatshwa ngumuthi lowu.

Amaphilisi la ngawokwelapha ukudinwa kwengqondo ukhathazeka emoyeni lakho konke okuhlukumeza ingqondo okwenzakala ebantwini. Abantu abanengi bayahlukuluzeka emphefumulweni sibona ngokuba bengalali sibone ngokuba bengadli abahlukumezekileyo emphefumulweni.

Omama, obaba, labantwana, lezikhulumi bathe gwaqa ndawonye bafundiswa ngezempilakahle befundiswa ngokuziphatha lokuhlalisana kuhle emakhaya lokukhangela imikhuhlane ehlasela ingqondo

Ixuku labantu liyahamba ngemizila eqondileyo bathwele ibhakane elimhlophe bakhankasela kwezempilakahle ukuthi abagula ingqondo balatshwe kakuhle.

Ababili bahlezi bayaxoxisana, omunye uxoxisa omunye ngezempilakahle langomkhuhlane wengqondo langomkhuhlane obangelwa yikucabanga kakhulu. Kuvamile lokhu ezibhedlela lasemakilinika.

Kukhona ixuku elithize lilabantu abambalwa kukhona owesifazana omile phambi kwabo ekhanya ebafundisa, engabe ebafundisa ngokuhlanzeka engabe ebafundisa ngokukhuliswa kwabantwana engabe ebafundisa ngokuzivikela emikhuhlaneni enjengegcikwane lengculaza.

Lapha kungabe kukhona umonakalo owenzakeleyo, kulowesilisa ophethweyo ogqoke okubomvu lamadoda amathathu amphakamisileyo, kungabe etshaywe yimota kumbe engabe egwazwe ngabantu. Kuvamile lokhu endaweni ezehlukeneyo zelizwe.

Lo kukhanya ngumkhankaso othize okhona kungabe kusedolobheni kungabe kusesigabeni lapho abantu bethwele ibhakane elilotshiweyo ngamabala amakhulu kukhona abantu abanengi abathize abangama doda le sotsha elikhanyayo eceleni.

Umntwana uphathekile, ukhanya engaba lomkhuhlane wesibhono. Umntwana lowu engabe evela emazweni lawa athola okungaphansi kwezokunotha.

Uhlelo olukhangela ukukhula kwabantwana lokubavikela kukho konke okungabalimaza emikhuhlaneni, ekubanjweni iganyavu lokuthi baphiwe ukudla okubakhulisayo, lezingwalo ezikolweni ukuba bafunde kalula.

Abantwana abangabafana labangamankazana bayagijima bakhanya bajabulile ngemva kwabo kulandela abazali babo. Abantwana bayakuthanda ukugijima ngoba kuyaqinisa imizimba yabo njalo kugijimeka ngcono uma bedlile ukudla okwakha umzimba.

Umntwana osasemncinyane uthandelwe ngamalembulembu amhlophe utshile emzimbeni. Kuqakathekile ukuba abantwana bagcinwe kakuhle bavikelwe kukhokonke ukutsha okwenzakala emakhaya

Abantwana besikolo semfundo yaphezudlwana bajabule kakhulu. Bajabulela ukufunda izinto zonke abazifunda esikolweni ezinjengenombolo lokupheka.

Lolu luhlelo olukhangela abantwana besikolo isokhulimi esiphambili sifundisa abantwana ukuzivikela emkhuhlaneni ukuhlanzeka ukuhlonipha kokuziphatha kuhle lokuhlala ngokuthula kanye emakhaya

Udokotela uhlola umntwana okhanya exhunyiwe emitshineni eminenginengi. Umntwana uphathekile emzimbeni lasenyameni. Udokotela ugqoke okokuzivikela yonke imikhuhlane ofuba.

Umntwana ongumfana ohleli lonina kusesibhedlela lapha, kukhona udokotela omhlolayo njalo. Abantwana abangaka bayabanjwa imikhuhlane eminengi kakhulu.

Lesi yisiciko esifakwa ebantwaneni abagula kakhulu, abayehluleka ukuziphefumulela bebodwa. Siyafakwa sithutshele emakhaleni ukuba umntwana ancediseke. Kuyabe kuxhunyiwe futhi emdulini umtshina wokuletha umoya.

Lapha kungabe kuluhlelo lokuthontisela kwabantwana ,ezabelweni, ezigabeni loba emakilinika , umtwana bayamthontisela umuthi emlonyeni kungabe kungu mongikazi kumbe udokotela okwenzayo lokho

Umntwana ulalisiwe kukhanya bamnathisa kumbe bamhlaba okuthize emlonyeni ukuze aphole kulomkhuhlane ongabe umbambile emzimbeni. Kuvamile kakhulu ukuba abantwana babuthaniswe, bahlatshwe kumbe bathontiselwe ezibhedlela lasemakilinika.

Esibhedlela esikhulu kulemibheda. Le yindlu okulaliswa abantwana. Kulabantwana abayizithombe ngamunye ngamunye kombheda okokuthi abantwana badlalise nxa belalisiwe

Lesi yisambuzi sabantwana loba abadala. Izambuzi ziqakatheke kakhulu ngoba abantu bayenelisa ukuthi belahle amanzi or bachithe okungasese okuyane sekubabambile emzimbeni sokufuna ukuphuma. Kukhona njalo isigubhu sokuthi bengageza izandla.

Laba bengabe bengamadokotela kumbe omongikazi abakhankasela ukugcinwa lokwelahlatshwa kwabantwana ezibhedlela lasemakilinika ,bekhankasela njalo ukulethwa kwabantwana ezibhedlela isikhathi sisesekhona.

Umntwana uphiwa umuthi, kungabe kungudokotela kumbe umongikazi. Uhlelo lolu lwenzela ukuba abantwana bavikelekele emikhuhlaneni engababamba enjenge ndingindi.

Uhlelo olukhangela abantwana lukhangela ukukhula kwabo, ukugcinakala kwabo, ukudla kwabo, ukufunda kwabo lokuvikelwa kwabo emikhuhlaneni, lokuthi bakhuliswa ngabadala abangakanani.

Abantwana bemfundo yangaphansi eyesigaba sokuqala bayadlala kukhanya kusesikolo bagqokile izigqoko eziluhlaza abantwana laba akumelanga batshiywe bodwa umabedlala ngoba sebengalimazana.

uhlangothi lomhaba wonke olikhangela abasebenza kwezempilakahle abagoqela amadokotela abomongikazi abasebenza ezindlini zokuhlola ababhadalisayo labo boke abathanyela ezibhedlela lamaklinika

Umfana lo ohleli lapha, engabe ekhathazekile emoyeni. Kungabekukhona indlala ekhaya. Kungabekukhona njalo ukuhlukuluzwa ngabamgcinileyo. Ungumntwana okhanya esasemncane, odinga ukunakekelwa.

Umama ulele embhedeni kulodokotela ongumlungu oseceleni lomunye untombi ongapha okhanya ebambe umtshina kukhanya bayamhlola kusesibhedlela lapha.

Endlini yokuhlolwa kwemikhuhlane, ukhona umongikazi ohlola imikhuhlane esebenzisa isigxingi mfanekiso ebeseloba kusigxingi mfanekiso. Njalo njalo uyahlola igazi izikhwehlela imichemo.

Laba ababili bangaba bengabantu abathetheneyo abahleli phambi kuka dokotela kumbe umongikazi. Owesifazana kukhanya uyahlolwa. Angaba ehlolwa umfutho wegazi ukuba uphezulu loba uphansi kumbe ehlatshwa ijekiseni.

Leli livinkili lemithi eyehlukeneyo, eyelapha izifo ezinengi emzimbeni yabantu. Kukhona umuntu ome phambi kwesigxingi mfanekiso. Lomuntu ukuqeqetshele lokho, ubona izingwalo zeziguli abesesipha umuthi ofaneleyo.

Abesifazana ababili bakhulumisana ngezempilakahle basendlini elezigxingigxingi ezitshiyeneyo ezokulapha izigulane lokukhangela imikhuhlane behlolisisa kabanzi.

Lowu ubaba ohleli lapha ukhanya esebenza ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Imikhuhlane leyi ihlolwa yimitshina eyehlukeneyo. Bayahlola igazi, bayahlola konke okuchithakala emzimbeni okugoqela umchemo, izikhwehlela.

Indlu le ilamagabha amanengi. Amagabha lawa ngawamaphilisi lemithi yokwelapha abagulayo livinkili lemithi esibhedlela noma ekilinika owesifazane nguye othengisayo.

Umntwana ogulayo ulele embhedeni udokotela uyamhlola umntwana elalela inhliziyo ukuba itshaya kangakanani njalo itshaya kangaki ngomzuzu.

Lapha kukhanya yindawo yokuhlinzelwa kwabagulayo. Kukhona imitshina eyehlukeneyo. Eyinye exhunywayo emzimbeni, eyinye ikhanya iyizigxingi mfanekiso. Kukhona undoda othile, engabe engudokotela kumbe umongikazi.

Lowu ukhanya ngudokotela engabe esebenza esibhedlela noma ekilinika noma ekolijini lapho okungaba kuqeqetsha abanye odokotela. Kubhaliwe ibizo lakhe phezulu. Ngaphansi kubhaliwe ukuba uqeqetshe okungakanani

Lo ngumuntu wesifazane ovoxa voxa umuntu wesilisa kwandile kakhulu ukuba abantu bavoxa voxwe ukuze igazi lihambe ngendlela eyiyo, njalo kususwe futhi ukugula lokudinwa okubakhona emzimbeni.

Lapha kukhanya kusesibhedlela loba kusekolitshini yezemfundo yangaphezulu. Ogqoke okuyisibhakabhaka kukhanya kulokunye akwenzayo okutshengisa ukuthi engabe seqeqetshe okungakanani, kuthi labo abamkhangeleyo abagqoke okufanayo okumhlophe, bakhangele ukuba wenza okuyikho na akufundiswayo?

leli livinkili lemithi okuthengiswa khona imithi lamaphilisi lokudliwayo okwabantwana okupholisa imikhuhlane ivinkili lemithi liyatholakala ezibhedlela ezinkulu lemakilinika lasemadolobheni

leli libhakane lekilinika loba esibhedlela batshengisa ukuthi balapha imikhuhlane iphi layiphi kudwetshiwe futhi ukuze abantu babonisise kakuhle indawo leyi ikhanya ihlanzekile

ivinkili lemithi yindawo ehlanzeke kakhulu kulemithi esemagabheni lamaphilisi asemabhokisini amancinyane yiwo apholisa abantu emikhuhlaneni

ivinkili lemithililamaphilisi asemagabheni lasemabhokisini lemithi esemambhodleleni iyapholisa izifo eziyehlukeneyo ezihlasela imizimba yabantu njalo kuqhakathekile ukuba sihlale silemithi emakhaya

Ivinkili lemithi lamaphilisi ngokokulapha izigulane udokotela uyabhala egwalweni ukuba umuntu kaphiwe umuthi onje kumbe amaphilisi anje ukuba asile.

Imithi leyi ebonakala lapha ilamabizo atshiye tshiyeneyo njalo yelapha okutshiyeneyo yona itholakala emavinkilini awemithi, itholakale ezi bhedlela, itholakale lasemakilinika, yona iyasiza kakhulu emizimbeni iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi leyi itholakala emavinkilini emithi, itholakale ezibhedlela, emakilinika lasezitolo yona iyathengiswa njalo iyalapha ukugula okuyabe kukhona emzimbeni womuntu

Lendawo ikhanya yindawo yokwelaphela abagula amehlo, akukhathelekile loba ngabancinyane, abadala, ogogo labokhulu. Kubonakala kuhlanzekile kakhulu kukhona futhi ibizo lendawo.

Ukudla kwabantwana okutshiyetshiyeneyo okunye kusemagabheni, okunye kusemabhokosini. Khona kwenza umntwana akhule kuhle, akhule ngamandla njalo engabanjwa yimikhuhlane.

Amabhokisi alamaphilisi lemithi yokwelapha abagulayo amaphilisi la atholakala emavikili awemithi ezibhedlela lasemakilika njalo wona enza umuntu aphole emkhuhlaneni.

Amabhokisi la alemithi lamaphilisi atshiyeneyo atholakala emavinkilini awemithi, ezibhedlela lasemakilinika, wona amaphilisi ayathengeka kwezinye izibhedlela abantu bawaphiwa mahala.

Lawa amaphilisi abhalwe ngombala oyisibhakabhaka ngawokwelapha itshukela ukuba lingaqansi kakhulu njalo lingehli kakhulu. Lendawo kukhanya kusevinkilini lemithi, kumbe esibhedlela kumbe ekiliniki.

Amabhokisi alamaphilisi ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Amaphilisi lawa ayelapha izigulane kumikhuhlane yonke. Atholakala emavinkilini emithi, ezibhedlela lasemakilinika.

Le yimithi yokwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Imithi leyi iyatholakala emavinkilini awemithi, itholakale ezibhedlela, itholakale lasemakilinika. Eminye imithi iyabiza kakhulu.

Amabhokisi awemithi lawamaphilisi atholakala emavinkilini awemithi ezibhedlela, lasemakilinika, ayelapha izifo ezehlukeneyo. Alusizo emphakathini njalo ayathengeka.

Omama labobaba, labantwana bahlangene ndawonye befundiswa ngezempilakahle. Kukhona ophambili obakhokhelayo ebakhulumisa ebabuza imibuzo emayelana lezempilakahle kusemaphandleni.

Owesifazana ulele embhedeni ufake okokuzivikela kumiyane. Imiyane iletha umkhuhlane woqhuqho emuntwini. Umkhuhlane woqhuqho uyabulala kakhulu abantwana labantu abadala.

abafana lamankazana abasakhulayo bakhwela esikalini bekhangela ukuba omunye lomunye usinda okungakanani bangabantwana abafunda esikolo saphezulu semfundo lapho abafundela khona imisebenzi ehlukeneyo

Owesilisa ugqokile kakuhle, ugqokile emakhaleni okokuzivikel kumkhuhlane wofuba. Ugeza izandla zakhe empompini, lokho wenzela ukuthi angabanjwa yimikhuhlane enjengesihudo lakho konke okungafuna ukuhlasela emzimbeni.

Lowu ngumhlangano omkhulu omayelana ngezempilakahle . Kulabesilisa labesifazana abagqoke kakuhle. Basebenzisa izigxingimfanekiso , besebenzisa labomakhalekhukhwini ekufundisaneni kwabo.

Owesilisa ugeza izandla usebenzisa lomhlikihlelwa ukuze abulale zonke izinto ezingabe zifuna ukubamba umkhuhlane ngezandla zakhe ukugeza izandla kuvikela imikhuhlane yesihudo lemikhuhlane yophepha.

Umama uphethe umntwana umongikazi uhlaba umntwana ijekiseni engalweni lokhu kwenzelwa ukuze umntwana avikelwe kwimikhuhlane engambamba eminye imikhuhlane iyabulala abantwana.

Kukhona omama abaphethe abantwana, lowesilisa obathelela kungabe kungamahewu, kungabe kungamanzi, kungabe kuluchago ukuze omama banathise abantwana babo.

Ugogo uhlolwa umfutho wegazi ukuba uphezulu loba wehlile, uhlolwa ngudokotela. Kusemaphandleni odokotela labomongikazi bayabhoda ezikolo bencedisa umphakathi.

Abantwana bakhanya bayadla phezu kombheda. Kufakiwe isigceko semiyane ,esivikela Ukuthi bangabanjwa ngumkhuhlane ochithwa yikulunywa kwe miyane . Abantwana bakhanya bajabulile kakhulu ,kukhona ababili abangabafana loyedwa oyinkazana.

Abantwana bebanga elaphansi lelaphezulu bahlangane ndawonye amankazana labafana kukhona ababafundisayo abagqokileyo okumhlophe ngaphezulu. Bangabe bebafundisa ukuzivikela kuyoyonke imikhuhlane, bebafundisa ukuzigcina bebafundisa ukusebenza ngezandla zabo.

Lapha kungabe kusesigabeni esithize. Kukhona omama labobaba, kukhona umuntu owesilisa okhanya ebafundisa ngokuthize. Engabe ebafundisa ngokuzigcina, ngokuphatha izimuli langokuhlala ngokuthula emakhaya.

Abafana lamankazana abagqoke okufanayo okumhlophe phezulu bakhankasela ukusetshenziswa kwezigceko emacansini komuntu wonke ukuze abantu bavikelwe emikhuhlaneni enjenge ngculaza.

Lapha kulabomana labobaba labantwana ababhajuliweyo. Kukhanya kuse kilinika kumbe kusesibhedlela, kumbe yindawo lapho abantu abafundiswa khona izinto ezithize ezingabe zigoqela ukuzithwala kumbe ukukhuliswa kwabantwana.

Abesifazana labesilisa bayelapha abantwana. Omunye uyathontisela umntwana ongumfana emlonyeni. Bakhankasela ukuphila kwabantwana lokuvikelwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehlasela abantwana. Bagqokile izembatho ezibomvu.

Amadoda amabili amabili amile phambili kwelembu eliyisibhakabhaka elilotshiweyo ngamabala amakhulu lamancinyane. Omunye uthwele umakhala ekhukhwini bagqokile kahle kakhulu bangabe bevela kwelinye ilizwe kumbe bengabelizwe lonalelo elibhaliweyo elenjini.

Umongikazi lo usebenzisa umtshina wokuhlola umfutho wegazi emuntwini. Umtshina lo uyafaka amanumber athize abesehlola yena ngokuqeqetsha kwakhe. Kungabe kusemaphandleni lapha.

Lapha kuhleli abesilisa labesifazana kukhanya ngumhlangano othize. Kukhona imitshina yesilungu, kukhona emifanekiso, kukhona ingwalo, kukhona ukukhuluma ngokukhipha kwezisu lokwenzakala esigabeni.

Umuntu wesilisa lowesifazana bamile bakhanya bafuna ukufundisa ixuku elithize. Kulotshiwe laphana umbono, kukhona njalo imifanekiso engaphansi eyisibhakabhaka. Kungabe kusesikolo kumbe kusekolitshini.

Abesifazana labesilisa bahlengene balixuku bathwele amabhakane bekhankasela ukuvikelwa kwabo. Bafuna ukuthi balalelwe esigabeni loba kuselizweni ukuze baphile kangcono.

Imisubela leyi ngeyamankazana abasanda kuthomba bayagcela ngayo, bayayithenga emaventilini emithi, bayayithenga ezitolo eminye bayayiphiwa ezikolo lasema klinika lasezubhedlela.

Owesifazana uthwele umntanakhe ongumfana kumele umntwana avikelwe emikhuhlaneni aphiwe ukudla ngendlela ahlatshwe wonke amajekiseni alotshwe phansi ngabomongikazi.

Ijekiseni le ngeyokuvikela omama ukuba bengazithwali thwali njalo njalo ihlatshwa ezibhedlela emakilinika kungela mbadalo kuthi emavinkilini imithi iyathengiswa

Owesifazana ulele embhedeni udokotela uyaxuma engalweni yakhe okokuzivikela ukuba angamithi njalonjalo. Lokhu kwenzelwa ukuba umama azale abantwana ngesilinganiso esiqondileyo.

Amadoda amabili, kawagqokanga phezulu phansi bagqokile amabhulugwe afananayo. Bakhanya bengabantu abaqinileyo abasebenza ngokokwakha umzimba.

Omama ababili baphambi kukamongikazi, umongikazi uthatha omunye wabo igazi emunweni, lokhu kwenzelwa ukuba igazi lihanjiswe ezindlini zokuhlola, kusiyahlolwa ukuba lilomkhuhlane bani igazi lakhe.

Umama lobaba bajabulile kakhulu, ubaba uqabuza umama esihlathini , umama uyahlekelela, lokhu kuhle kakhulu ezimulini ngoba kwenza bakhululeke bathandane.

Umama ozithweleyo uhleli phansi, uthwele inkomitsho elithambo elamanzi engabe efuna ukunatha amaphilisi ukuze avikele umntwanakhe osesibelethweni emikhuhlaneni.

Owesilisa ogqoke okulithanga uselimele sebemphakamisile ababili ukuze bamsize ngemithi abalayo langamafutha ukuze aphole besebemhambisa esibhedlela kubodokotela.

Leyi imithi lamafutha okugcoba lezigelo ngokokusebenzisa nxa kuyiwa emidlalweni etshiyatshiyeneyo. Kwenzelwa ukuba uma ekhona olimeleyo ancediseke kalula engakahambi hambi esibhedlela.

Owesilisa ugqokile izintambo zokulalela endlebeni ezixhunywe kumakhalekhukhwini ulalele izingoma lemibiko. Unatha amanzi ugqoke inkomba langa, ngumuntu osakhulayo yena.

Longumfana loba inkazana obekade egijima. Lapha usenatha amanzi. Ukugijima kwenza umzimba weluleke uvikelwe emikhuhlaneni. Bayakuthanda kakhulu ukugijima, omama labobaba labo bayagijima.

Lowu ngumbheda omfitshane okufakwa khona umuntu oselimele kungabe kusekudlaleni kwebhola, kungabe kusengozini zemigwaqo, bonke abantu abancedisa asebelimele bayaba phakamisa babafaka kulumbheda omncinyane.

Unkazana okhanya esebangeni eselidlule ukuthomba uyazivoxavoxa ,ugqoke inkomba langa elingabe litshengisa njalo isikhathi asesithethe ezivoxavoxa.

Udokotela ugqoke impahla zokuzivikela, ukhona endlini lapho okungabe besenzela khona. Kukhona futhi igabha lokucitsha umlilo lapho kuqhamuke wona ukuze yonke limitshina ingatshabalali lomlilo.

Le ikhanya yindawo eyokuhlolwa igazi. Ilemitshina eyehlukeneyo njalo indawo leyo kulapho okuphuma khona impumela ngemva kokuhanjiswa kwegazi noma kwezikhwehlela.

Umkhuhlane wenyama ezikhula esibelethweni uvamile kakhulu kubomama. Ngakho ezibhedlela omama bayahlinzwa bakhitshwe inyama lezi. Ibhakane litshengisa ukuba omama bangahlinzwa ngoba kukhona ukuphola ngaphandle kokuhlinzwa.

Lesi sihlahla sibizwa ngokuthi ngucucuza selapha ukugijima kwegazi emzimbeni njalo siyisitshebo esintwini uyatsheba ngaso isitshwala iloba esamabele, iloba esenyawuthi, iloba esophoko.

Umuthi lowu wenziwa ngoluju, utholakala emavinkilini awemithi lasezitolo. Wona welapha umzimba obuhlungu, welaphe izilonda, uvikele umzimba emikhuhlaneni njalo unike umuntu amandla.

Lawa kukhanya atshiyeneyo isilinganiso engagaba engama gabha emithi njalo amagabha lawa atshiyeneyo okuphakathi lokuphakathi kwelinye igabha. Imithi leyi ingabe iselapha umdlavuza, iselapha ukugijima kwegazi emzimbeni.

Lapha kukhanya kusemavinkilini umama ukhanya uyathengisa angabe ethengisa utshwala kumbe ethengisa amanamunede, kumbe ethengisa imithi aziphekela yona. Kulobaba lapha okhanya efuna ukuthenga.

Isihlahla sepopo singemva kwezindlu. Siyapholisa. Impande zazo ziyapholisa isilumo, sehlise lokutshaya kwenhliziyo okuba khona emzimbeni.

Lesi singabe yisihlahla sembabazane esizikhulela egangeni siyatholakala lasemasimini ,lesi sihlahla sibuhlungu enyameni yomuntu ngoba siyaletha ukuluma nxa sihlikihlelwe. Besokusithi amahlamvu aso angatshiswa ayayelapha izilonda emuntwini.

Ipopo yisihlahla sangekhaya esihlanyelwa noma kungaphi akukhethelekile, sona siyelapha umfutho wegazi ophezulu selaphe lesihudo emzimbeni.

Lesi yisihlahla sebhobola silabantwana, abantwana laba babizwa kuthiwa ngamakhomane. Abantwana laba bayafakwa emahlamvini lawa besokuphekwa kudliwe lesitshwala , ibhobola liyelapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo emzimbeni.

Lesi yisihlahla sembabazane, siyazikhulela egangeni . Ungathatha amahlamvu aso uhlikihlele enyameni yomuntu kuba lobuhlungu obukhulu. Amahlamvu lawa ayatshiswa angatshiswa abe sefakwa esilondeni umuntu abe esephola

Umthombo ogcwele amanzi amnyamanyana amanzi lawa kawahlangani anganathwa kumbe yizifuyo kwesinye isikhathi kodwa ebantwini aletha imikhuhlane enjengesihudo

Kulezinye izihlahla zechena ziyatholakala ezabelweni ezitshiyeneyo njalo ziyelapha izilonda ebantwini beseziselapha inyongo enkukhwini zekhaya.